Akanjo ambony maodely plastika mainty sy fotsy. Ny iray manana ambony mainty misy volombolony mainty sy ambany lava misy pirinty ravinkazo manga sy voninkazo mavo sy fotsy ary soratra mainty. Ny tadiny ilay ambony dia mitovy loko amin'ilay akanjo ambany.

Mpivarotra akanjo efa nanaovana eny amin'ny sisin-dalana, izay nampidininy ho enina arivo ariary daholo ny vidiny. Ahitana karazana akanjo ambony mafana toy ny palitao sy akanjo ba.

Ovy izay zavamaniry misy vodiny, azo hohanina sady be tavolo, mitovitovy endrika amin'ny vomanga, izy dia isan'ny foto-tsakafon'ny ankamaroan'ny mponina amin'ny faritra manana toetany atonony.

Fivarotana tazomina ramatoa ngita volo sy mifato-bolo. Manao akanjo mavokely misy printy manga. Mivarotra voanio, karazan-dasary anaty tavoahangy sy voankazo toy ny akondro mbola manta, zavokà, manga, mananasy.

Boky amin'ny teny vahiny, miloko fotsy ny foniny. Ny soratra eo amboniny dia manga, mena, mavo ary mainty. Ny sary manaingo azy dia mena, maitso, mavo sy volomboasary. Raha adika ny lohateny dia hoe ny fifehezana ny fitiavana, fianarana ny hakanton'ny fifandraisana.

Toerana fisakafoanana izay hivelan'ny trano ny seza aman-databatra, ny sasany eo ambonina rarivato ny hafa eny ambony bozaka, samy misy elo be efajoro isaky ny latabatra, manamaloka na misy masoandro aza.

Fitoeran-kiraro mavokely misy karazana kiraro feno efatra : ny roa mihaja, mainty izay misy tady ny iray, ny roa hafa fentina andavan'andro, mandeha an-tongotra na hikotranana.

Rangahy miakanjo mihaja eo am-pitenenana. Soro-bilana ny volony ary mbola mainty, manao solomaso, manao palitao mainty sy lobaka fotsy; manambady satria manao peratra volamena amin'ny tanana ankaviany eo amin'ilay rantsana voatokana ho an'izany.

Satrana misy voany maitso sy mena. Eny amin'ny tanàna amoron-dranomasina no tena ahitana azy. Mampahatsiaro ny fotoana fialan-tsasatra rehefa volana jolay na aogositra.

Rojo ho any vehivavy toa volamena misy vato fotsy anaovan'olona miakanjo fotsy. Mampatsiaro ahy modely rojo tamina tambazotra sosialy izay nataon'ny fivarotana firavaka iray loka fa ny azy volafotsy.

Karipetra boribory vita amin'ny rofia izay amin'ny karazana loko volontany tanora sy antitra ; mipetraka ambony gorodona, misy kapa manga eo akaikiny sy tongotr'olona manao kapa mainty.

Fivarotana sakafo ahitana hena baolina, lasary laisoa, lasary karaoty, paty, "sambos", mofoanana ; mipetraka ambony lovia vy. Efa lany lany ny sakafo sasany.

Vovoka zavamaniry fatao amin'ny volo, izay vokatra indiana mampatanjaka sy mampangirana ny volo ary natao ho an'ny volo manify sy be angadrano. Ny fonosany dia vita taratasy ary ny etiketiny dia miloko fotsy sy volomparasy, misy soratra mainty.

Tanana mitazona menaka fanadiovana tarehy, manana baoritra kely izy ary ny fitoerany dia miloko volomparasy ary misy sarony volombatolalaka mangirana, dimy ambin'ny folo mililitatra ny fatrany. Ny tarehy dia tokony diovina na misy manjamaso na tsia, indrindra ny alina.

Boky amin'ny teny vahiny miloko mainty sy vonimbatolalaka, ny sary eo amin'ny foniny izay maneho olona mametraka rantsatanana iray eo amin'ny molotra, ny soratra dia fotsy, ny lohanteny raha adika dia hoe : vatana tsy manam-paharetana.

Boky tantara an-tsary misokatra tsy misy loko fa mainty sy fotsy amin'ny teny frantsay raha adika ny lohateny dia hoe : "Ny lakozian'ny razana", tsy ho any ankizy satria mampiasa teny tsy dia mahalala fomba.

Tanana mitazona rojo anaty boritra kely fotsy misy lafika mainty. Miloko volamena ilay rojo ary misy vatony fotsy. Misy karazany ny akoran'ny firavaka miloko volamena : misy ny tena volamena ; misy ny tsy izy, mora vidy fa miofo ; misy ny tsy miofo izay azo ihafiana ny vidiny raha tsy mahatakatra volamena.

Tovolahy tsara hogo ny volo, misy volombava, manao akanjo mihaja mangamanga, lobaka fotsy sy fatorana mainty. Manao famantaranandro sy kiraro mainty.

Isany gazety mivoaka isan'andro ety Madagasikara amin'ny vidiny arivo ariary. Ity iray ity dia gazety tamin'ny alakamisy fito amby roapolo jiona efatra amby roapolo sy roa arivo ; misy sary ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny filatroana tamin'ny enina amby roapolo jiona.

Talatalana mpivarotra iray misy karazana vokatra mikasika ny fikolokoloana vatana indrindra ireo vokatra mba tsy mampisy fofona ny elika ao ny vita eto antoerana ao ny nafarana avy any ivelany mila mitandrina tsara rehefa mividy an'izy ireny fa misy ny sasany misy akora tsy dia tsara ho an'ny hoditra sy tsy mahasalama

Fitaovana azo andrahoina sakafo na hitahirizana sakafo. Misy karazany habehany anankitelo. Miloko fotsy amin'ny ankapobeny, misy kisarisary miloko maitso sy manga antitra, misy tahony roa azo hitazomana azy. Misy sarony misy tahony iray.

Lehilahy mainty hoditra, mahia, mandeha irery eny amin'ny sisin-dalana, tsy misy olona na fiara mihitsy manodidina azy, misopirana mijery any ankavanana ny lohany, manao akanjo ambony mainty sy pataloha manga misy fotsy.

Vehivavy misolomaso, mifato-bolo, manao kavina boribory mitazona kahie misy sary lohana lehilahy natao tanana, misy finday eo ambanin'ny tanany havia, gaoma sy pensily hazo.

Trano eo am-panorenana mbola biriky fotsiny tsy mbola misy varavarankely, fa efa misy vy fiarovana eo amin' ny lavaky ny varavarankely, efa misy varavaram-by, izay ny ilany dia misy zerikanina mavo mitazona mba tsy hikatona.

Ranomanitra malaza iray, misy tavoahangy miisa valo amin'ny karazana habe anankiroa, misy enina kelikely ary ny roa lehibe dia dimampolo sy raonjato mililitatra ; samy hanitra lavanilona.

Tànana mitazona vokatra fanao amin'ny volo, izay tsy mila sasàna aorian'ny fanosorana azy. Anaty siny kely fotsy mangarahara no misy azy, ary misy sarony fotsy. Manankarena menaka oliva ity raha ity.

Modely plastika mainty manana tanana miloko volamena, nampanaovina akanjo lava sy lavatanana izay manana didiny miavaka ary miloko marevaka. Mifangaro ao anatin'izany ny manga, fotsy sy ny volomboasary.

Vehivavy manao palitao mavokely sy akanjo ambony mainty ary pataloha fotsy. Mampianatra teny angilisy, eto amin'ny alalan'ny fanamboarana tsindrin-sakafo vita amin'ny sôkôlà; efa vonona eo ambony latabatra misy lamban-databatra mena : ny fitaovana sy akora ilaina amin'izany.

Toerana fanalana azy, hisotroana sy hihirana eny Vatofotsy eny Antsirabe. Misy sarina ropilanina ny rindrina, ary misy kapila tany manga misy printy ny tany. Mikarakara fampisehoana kely zareo tsy indrandray.

Toerana fandraisam-bahiny izay mety hialana sasatra satria amoron-dranomasina. Misy trano kely mitafo bozaka ary manana zaridaina be zavamaniry. Ilaina tokoa ny miala sasatra mba misinda kely amin'ny rotorotom-piainana andavanandro.

Tsena misy mpivarotra namelatra ny entany teo ambony latabatra mifono plastika manga. Mivarotra voasary makirana sy ranom-boankazo amin'ny tavoahangy plastika lehibe sy kely. Manana fandanjana misy koveta mavo anankiroa.

Olona mifanao aloha sy aoriana samy mandeha kodiaran-droa, ilay eo aloha izay miloko fotsy mitondra olona roa samy manao fiarovan-doha manga, ilay aoriana olona iray palitao volontany.

Boky fotsy amin'ny teny vahiny izay miloko mainty sy fotsy ny sary io amin'ny fonony ; izay ahitana olona mandohalika ambany hazo mamonina be azo adika hoe ilay akanjo kely ho an'ny lanonana ny lohateniny.

"Gazetiko", gazety malagasy amin'ny vidiny dimanjato ariary, mivoaka isan'andro. Ity iray ity dia nivoaka tamin'ny alakamisy fito amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo. Ahitana lohateny momba ana-ramatoa nangalatra firavaka mitentina iraika ambin'ny folo tapitrisa ariary.

Boky amin'ny teny frantsay, miloko fotsy ; misy sarina vehivavy mavo volo sy miakanjo mena manainga ny tanany ila manao kiraro mena. Misy soavaly mitsangana eo akaikiny.

Ranomanitra ho any vatana malaza, hanitra vanilina. Tavoahangy enina amin'ny habehan'ny karazany roa mipetraka ambony karipetra misy volony fotsy ; ilay iray lehibe dia dimampolo sy roanjato mililitatra ary ny sarony sy ny etiketiny dia miloko volamena ireo dimy kelikely miloko volontany ny etiketiny.